a cikin amfanin gona wasu abubuwa na jin daɗi na kamshe na iya nuna cewa amfanin gona ya shirya dan girbi da wasu misalai ciyawa da kayan itace wasu ƴaƴan itatuwa kamar ƴaƴan kankana suna fitar da ƙanshi mai daɗi a kusa da ganye to lokacin da suka shirya girbi wannan yana nunin da cewa sun shiya na biyu ƴaƴan kaza wasu ƴaƴan kaza suna bayyanar ƙamshi musammam lokacin da suka shiya ƙamshi yana zama me ƙarfi da daɗi lokacin da suka shirya wannan girbi alo yanka ƴaƴan ganyen kankana da tumatur lokacin da ganyen kankana ko tumatur suka ƙunshi da ƙamshi ƙasashen duniya ko abin yana nuna da cewa sunyi cikakken girma kuma sun shirya zafi daji um me ƙamshi me ƙarfi yana nuna cewa ƙasa tana da lafiya kuma tana taimakawa wajan samun haɓɓaka amfanin gona me kyau me goyo kaga masara tayi manya manyan goyo wasu sukan samu goyon ta guda uku wasu biyar kuma masarar nan inshama Allahu zaka ga tayi kyau sosai an baza ta ta samu abunda take so wasu um nauyin na sashin suna waɗanda ƙamshi ko jin daɗi na nuna da cewa amfanin gona yana cikin yanayi me kyau da girma akwai gwaiba shima gwaiba idan tazo zaka ga tafara kore sannan zatai ja za kuma kaji da dosowa zaka ji ƙamshinta yana tashi alama nena tayi akwai ayaba shima idan yazo tabbas zaka ji ƙanshin shi um yanayin yanda ya ja jajawur zakaga amfani ne yayi

Eh ana ampani da wasu kayan aiki da fasaha wajen sa ido dan cancanta lokacin girbin, amfanin gona da wasu da ga cikin su naura mai kwakwalwa suna daukan hoton da vidiyo, na filayen gona su na taimakawa, wajen duba ci gaban amfanin gona da ga sama wannan ya na taimakawa kwarai kwarai wajen gano inda amfanin gona ya girma sosai ko kuma inda a ke bukatar kulawa ta musamman idan ya samu matsala idan ya samu matsala kayan aiki na haske ana amfani da kayan aiki don tantance ingancin ganye da ƴaƴan itace ta hanyar nazari da haske su ka fitar wannan ya na nuna idan amfanin gona ya na da iseshen sinadari ko ya na shirye da ban girbi wannan shi ma ana ganowa ne ko da, matsala ko ta isa fasaha computa akwai manhajoji computa da ake amfani da fasaha don ya haska lokaci girbi bisa da en girma da wasu bayane da aka tautauna a ka tautauna naura mai auna karfi, wasu naura na auna karfin ganye ne ko ƴaƴan itatuwa taimakawa wajen sanin lokaci da amfanin gona zai yi girbi wannan fasaha na taimakawa manoma su sami, karfin bayani dan taimako a kan lokacin da ya dace, da girbi wanda ake, haifar da ara yawan amfanin gona rage asara, rage sace-sace, sannan musamman idan amfanin gona za ta samu matsala wannan naura za ta iya nuna ma ka sabida a dauki mataki gaggawa, dan magance mu ka da matsala a zo a samu asara wannan shi ne

Yanayin iska ya na hana, ya na da tasiri mai yawa akan shirye-shirye girman amfanin gona yadda yanayin iska ze iya shafuwan lokaci ruwan sama ruwan sama mai yawa na iya jayo, jayo jinkirin girbi musamman idan ya na kawo tarkan ruwa a jikin kasa wannan na iya sa kasa ta zama da laushi wanda ze hana kayan amfanin gona girbi yadda ya kamata a wasu lokuta ruwan saman mai yawa yana iya haifar da lalacewan amfanin gona ko kuma yawan kamuwa da cuta idan zafi mai yawa idan zafi mai yawa ya na iya sanya amfanin gona su bushe ko su ƙone musamman, ƴaƴan itace da kayan lambu hakan zai hakan zafin na iya sa ganyen shuka su bushe su bushe musamman, ai itatuwan lambu hakan zai sa ganye su su bushe ko kuma su rage inganci wanda zai iya shafar lokacin girbi sanyi da kankara, sanyi mai yawa ko kankara na iya jawowa amfanin gona lalacewa ko kuma yana jirkin ta lokacin girbin shuka da dama ba za su iya jura sanyi mai karfi ba wannan zai iya shafan girbi su da inganci su. Hawan iska hawan iska mai karfi na iya haifar da lalacewa in ratse rai musamman a lokacin da amfanin gona su ka pama girma iska mai karfi na iya karya iren ko kuma jayo wasu rasa wasu abubuwa ina a jikin su masara in ta yi nauyi, iska ya zo za ta kayar da ita kasa ta kwanta wannan ya na janyo ba zaa iya girba amfanin gona ba.

akwai wasu hanyoyi na gargajiya da manoma ke amfani dasu wajan tantan ce lokacin da amfanin gona zeyi girbi da wasu daga cikin su duba launin ganye manoma suna duba launin ganyen shuka ko itace don ganin ko ya canza inda ganyen suka fara sauya launi ko suka fara bushewa wannan na iya nuna cewa shuka ta shirya girbi ji da danna um manoma suna amfani da ji wajan duba da kuma danna ƴaƴan itace ko kayan lambu misali idan ƴaƴan itace tumatur sunji daɗi a lokacin danna su hakan na nuna cewa sun shirya girba ruwan ganye wasu manoma suna duba yawan ruwan da ganye suke ɗauka idan ganye sun fara bushewa ko su zama ƙyalli yana nuna da cewa amfanin gona ya shirya kallo daban daban haka manoma suna kallon wasu halayen shuka kamar girman ganye ko kuma yadda ƴaƴan itace ke riƙe da ƙwayoyin su idan ƴaƴan sun riƙe da ƙwayoyinsu lafiya wannan yana nuna da cewa sun shirya girba ba wata matsala daza daya samu sauraron ƙamshi wasu manoma suna amfani da ƙamshin amfanin gona inda ƴaƴan itace ko ƴaƴan lambu suna fitar da ƙanshi me kyau ƙanshin ayaba ƙanshin lemu zaka ji to anan zaka gane cewa wanna abu ya nuna kaman gwaiba daka matso kusa da ican zaka ji ta fara ƙanshi ƙanshin ze burgeka kaji daɗinshi sosai wannan alama ne na gwaiba tayi haka mangwaro shima daka dosu zaka ji yana ƙanshi sosai to alamar wannan mangwaro ta isa girbi ta nuna

girbi na amfanin gona a lokacin da bai dace ba ko wuri na gaba ko na baya yana da tasiri me yawa akan ingancin amfanin gona ga wasu daga cikin illolin da zasu iya faruwa ida akai girbe amfanin gona da wuri ko kuma daga baya girbi da wuri kafin lokacin daya dace rashi inganci idan aka girbe amfanin gona da wuri za'a rasa cikakken girma da ingancin amfanin gona misali kayan itace da ya kama da kayan lambu na iya zama ƙanana ko kuma suna da ɗan ɗaci ko rashin ɗanɗano misali gwaiba idan bata nuna ba idan kaje aka cire aka tauna zakaji tai ƙarfi kaji ɗaci haka mangwaro zaka jishi yay tsami ba daɗi ba launi rashin cikakken gina jiki shuka bata samuwa ishashan lokaci dan tara sinadarai gina jiki da ake buƙata wannan yana shafan tanda za'a iya amfani dasu ko cin yesu rashin ɗorewa amfanin gona da aka girba kafin lokaci na iya gaji ko yin garaje lokaci na ada um adanawa kafin su lalace to idan ka cire masara musamman in bata yiba kaje ka ɓoye zakaga tai baƙi ta lallace tayi fure tai hunhuna haka ma gero idan ka cire shi itama bata yiba zata iya lalacewa kaga amfanin kwatakwata ba yanda yake so ba haka zalika ita kanta ayaba idan kazo ka cire ta lokacin ta beyi ba kana ɗanɗanawa abakin ka a maimakon kaji zaka jima tauna wan ba daɗi duk wannan yana kawo sakamakon rashin lokacin shi be yiba haka ita kanta tumatur in lokacin shi beyi ba kaje zakagan su sunyi ƙanana ƴan kuci kuci

Dalilin da ya sa nake halartan koyar da harkan noma abinda ya sa shine akwai abubuwa da yawa da a yanzu wanda da baka san su ba in kaje za ka ilimantu za ka ƙaru sabida yanzu noma an samu cigaba saanin abinda yake faruwa a baya sabida a baya iyayen mu suna yin noma ne da fatanya idan ciyawa ta fito to yanzu ko cigaban da aka samu shine a kan zo a zo da abin feshi a fesa ma wurin yayi kyau sosai wanda ciyawa idan ta tashi fitowa ba zata yi ma amfanin wannan gona illa ba sannan kuma akwai abubuwa iri-iri wanda idan ka zo za ka ilimantu ta yanda za ka kula da gonan ka za a nuna maka yanda gonar za tayi kyau ta samu yabanya sannan kulawar tunda akwai noma da akeyi na raani wanda shima idan ka zo wajen koyon za ka ƙaru tunda musamman yanzu za a nuna mana lokacin da ya kamata ayi noman raani idan ruwa ya ɗauke gayi abubuwan da za a bi za a ɗauko generator to a cigaban ma da aka yi generaton ban ruwan akwai wanda ake amfani da shi da hasken rana wanda zai janyo ya ba wannan amfanin gona ruwa sannan idan ka zo zaka ilimantu sosai ta yanda abin ka ba zai cutu ba za ka samu albarkan abin tunda za a nuna maka ga lokacin da ya kamata ka shuka abu kaza idan ka shuka wannan abu kazan gahanyar da zaka bi ka kula da ita sosai dan Allah ya sa abin naka tayi kyau sakamakon a yanzu idan rashin zuwa irin wannan akan zo a nuna maka ga irin maganin da zakayi feshin shi idan kayi feshi idan akayi rashin sa'a kai kayi abin da ka ne baka je an horar da kai ta yanda za ka sarrafa wannan abin ingantacce ba sai kayi asara, asarar shi ne za ka iya cikawa ka zo kayi feshin duk abin da ka shuka ya mutu akwai ƙa'idan da ake nuna wa idan masara ta kai ga iya lokacin da zakayi feshin shi idan batayi kaza ba kar kayi tunda idan kayi za a samu matsala to duk wannan abin ba zaiyi ba sai ka dinga halartar horarwa to shine gaskiya.

Akwai batutuwa da na koya sosai na ƙware musamman akan harkan noman masara abin da na koya na ƙware akan harkan noman masara an nunad da ni ta inda zan yi shuka ta yanda masarana za ta fito ta yi kyau abin da na ƙware aka nuna mun musamman masara ba ta san ace ruwa be kama ƙasa sosai ba a shuka ta idan har ka je ka shuka masara lokacin ruwa be kama ba um zancen gaskiya za a samu matsala zaka yi asara sosai to idan aka yi ruwa ɗaya biyu uku ƙasa tai taushi to lalle zaka so ka je ka shuka an kuma koyar da ni lallai idan har ruwa ta yanke ma masara kar ka sake ruwa ta yanke ma masara idan har ta yanke ma masara shi ma nan za a samu asara ba za a samu abin da ake so ba to akwai yanayin kula sabida kulawan shi ne ka ƙirga iya lokacin da ruwa ya sauka da loakcin da kake tunanin ruwa ze tsagaita idan ka zo kuma ka yi rashin sa'a ba ka shuka masaran a lokacin da ya kamata ba shi ma tabbas za kai asara zaka zo ka shuka masara lokacin ruwa be kai ba masaranka ba za ta samu abin da yake so gaskiyan magana na ƙware sosai sannan kuma ga yanda zaka yi ka shuka masaran zaka yi taku ɗaya dana biyu a na ukun ka sa sabida ita tana san ka ba ta um ka ba ta waje sosai ishasshe dan ta samu ta samu iska kuma masara ba ta san a matsa mata a rinƙa barin ta da ciyawa ko ko wajen da ƙazanta in masararka ta girma kai ƙokari ka je ka duba ta isa noma idan ta isa noma se ai ƙoƙari a yi mata noma akwai kuma abin dana ƙware da aka gaya mana a guri shi ne idan har masaran ta girma te goyo manyan goyo akwai ban-ƙasa da zaka yi wanda zaka tila mata ƙasa ne gudun kada iska a yi me ƙarfi wanda ze rinjaye ta ta ɓalle ta karye za a riƙa samun asara lallai na ƙware ta wajen harkan um masara sosan gaske?

Eh, tabbas na taɓa halattan taro, na horarwa dan noma me ɗorewa. Abunda aka nuna mana a wajan wannan taro, mahimmancin shi kanshi noman. Sabida yanayi ya kai ga rayuwa ta canza, noma za kayi shi ko ba dan kaci riba ba ko ka sayar, za kai noma ma dan ka shuka abinda zaka ci, sabida yanayin juyawa na rayuwa da ta canza. Sabida yanzu idan ba noma, ba za ai rayuwa ba, sabida noma ita ce tushen arziki. Idan ba noma, akwai matsala. Matsalan da za a samu kuwa, yau ace kai ka wayi gari magidanci, baka iya noma ba, to gaskiyan magana, iyalanka ma ba zasu iya riƙe su ba. sabida yanda rayuwa ta canza, ana tsada na rayuwa. To, ko ba komai idan kana noma, ka dage ka koyi noma. Ita a noman nan na farko, zaka ware wanda zaka ajiye a gidan ka, dan ka ci kai da iyalin ka. Akwai kuma wanda zaka ware, shi kuma dan ka kai kasuwa ka siyar, idan Allah ya kaimu shekara mai zuwa, sai kai ƙoƙari, ka tanaji kayan da zaka sake noma, kaman zaka iya siyen su taki, da su iri na shukawa, wannan kaga ka samu jari. Hah'ila yau, ko kana aikin gwamnati ne, idan kai noma zata taimake ka, sabida albashin ka, ba sai kaje ka sai kayan abinci ba, da wannan noman, za ka cire abinda zaka cire na abinci, har idan kana da iyali, ka taimake su dashi. Shi kuma albashin ka, za kayi ƙoƙari, ka biya ma ƴaƴan ka kuɗin makaranta, dan suyi karatau, idan Allah bai hore maka gida da zaka gina ba, akwai gidan haya, da wannan albashin naka, za kayi ƙoƙari ka dinga biyan kuɗin haya, da shi zaka rinƙa yin kuɗin moto, na zuwa har wurin aikin ka. Idan kana noman ka, da kuɗin albashin naka, zaka samu kuɗin da shima zaka hau mashin, ka rinƙa zuwa gona, sannan ka rinƙa duba masu aiki, in yau ka tashi aiki, sai ka wuce kaje kayi gona. Tabbas an nuna mun mahimmancin noma sosai, wanda a yanzu haka naji daɗi, wanda ni ba zan iya yin wata rayuwa idan ba noma.

Ayyukan horon noma, suna bada damar koyan sabbin dabaru da ilimi, duk wanda zai taimaka wajan inganta ayyukan gona. Wannan ilimi na iya amfani wajan kaman haka: inganta fasahan noma, za a iya amfani da dabaru na zamani, domin inganta noma. Misali, amfanin da takin zamani da kuma hanyoyin magance cutad da ƙwari. Koyon sabbin dabarun noma. Amfanin gona kaman noman kayan lambu, ko shuka da suke a gurin da um ake noma, wanda zai taimaka wajan samun amfanin gona mai yawa gaske, fiye da yanda ka saba samu. Rage asara a fannin gona. Horon zai taimaka wajan sanin hanyoyi adana kayan amfanin gona, yadda za a su su dawwama ba tare da sun lalace ba, sabida, idan ka je a rashin sani baka koya ba, za ka iya zuwa ka ajiye inda ze lalace. Tunda shi kanshi, Idan kai noma, akwai inda ua kamata a ce kaje ka adana, to ba zaka san wannan abu ba, sai ka samu halattan taron hotarwa. Inganta samad da ruwan sha da tsarin ban ruwa. Hakan hakan horo na noma, yana koyad da yand ake inganta amfani da ruwan gona, da kuma yadda za ai amfani da tsarin ban ruwan, domin samun amfanin gona, sabida rijiyar ƙila tana daka nesa ne, inda zaka janyo shi har yazo inda zaka bada ban ruwan. Hanyan da za a bi, a bishi kwararo-kwararo, sabida idan baka iya ba, zaka iya zuwa ka saka ruwan ya rinƙa zirarewa wani waje, inda ba nan kake so ka kai ba. To, haka ba zai yuyu ba, har sai ka bi hanyar zuwa horarwa, zai koya maka yanda za kayi. Kula da muhalli: yana koyad da yanda za a gudanar da ayyukan noma, ba tare da gurbata muhalli ba, ta hanyan amfani da hanyan noma mai ɗorewa. Sabida ita kanta akwai yanayin gonad da abunda idan ka shuka, ba ze cutad da mutanen wurin ba, wanda idan kayi shi, cutarwa shine zaka iya shuka abunda zai lalata mutane.

Akwai wasu kalubale ko shinge da ake hana mutane shiga cikin tarukan horo na noma, wasu daga ciki sun hada da rashin ilimi ko sanin ayyuka, wasu mutane basu san cikakken sanin ko amfani game da amfanin tarukan horon na noma ba wanda zai iya sa su su kasa shiga wannan rashin ilimi ne akwai karancin kudi tsadar kudin shiga ko tafiya zuwa wurin taron na iya zama matsala ga wasu musamman a cikin yankunan karkara saboda tsakanin zuwa gari da inda za'a je a horar din akwai matsala na rashin kudi isasshe tunda a halin rayuwar da ake ciki zaka iya samun magidanci ya tashi bashi da ko sisi, shirin damar samun wurin horarawa A wasu yankuna baza a sami wuraren ko cibiyoyin koyarwa na noma a kusa da wuraren da mutane ke zaune ba wanda haka na iya kawo matsala da shigar saboda, saboda wani gurin zaka ma yanda suke rayuwan kuma gasu manoma ne magana ta gaskiya ba za'a iya samar da abin ba. Ga rashin yanayi na tsaro idan aka je waje zaka ga su kansu guraren basu da masu gadi yanda zasu kula da gurin kuma ba'a iya kulawa da gurin zai iya kawo lalacewarshi. Rashin lokaci, a wasu lokutan mutane suna da nauyin ayyuka na yau da kullum kamar noman gona da sauran abubuwa dake daukar lokaci wanda zai iya hana samun lokacin da zasu zo inda zaka sami mutum daya a rana idan ya fita yaje gona da idan bashi ya tsaya ba za'a iya samun wasu gurbatttatu wajen yin aikin baza su tsaya su yi masa aikin tamkar yana gurin ba don haka idan yaje bai da isasshen lokaci na yanayi na gonar tana da girma, wannan kenan, akwai rashin kwarewa ko shakku wasu manoman na iya samun shakku ko rashin kwarewa kwarin gwiwa wajen halatar taron sabaninsu suna ganin idan suka

A matsayin na'ura ba ni da sha'awa ko fifiko tsakanin horarwa na ainihi na hannu ko kuma na aji Amma idan aka duba da matsayin ra'ayi na mutane yawanci horar ainihi yana da fa'ida sosai a cikin noman gona. Wannan saboda ƙwarewa kai-tsaye yana ba da damar koyon dabaru da fasahohi da hannu wanda ke inganta fahimta da kuma ƙwarewa a aikace. sauƙin fahimta lokacin da aka ga yadda ake aiwatar da abu a cikin gona ko filin aiki yana sa fahimtar dabarun zamani mai sauƙi fiye da inda aka koyar da kai a littafi ko a faifayin bidiyo Wannan idan ka gan shi a zahiri ana yi ya fi maka duk wannan abin Magance matsaloli kai-tsaye a horon ainihi Manomi na iya fuskantar matsaloli da za su iya tasowa a lokacin aiki kuma suna samun jagora kai-tsaye daga masu horarwar, saɓanin abin da za ka iya gani ana koyar da kai a faifayin bidiyo ba ka da daman ka yi tambaya ko ka ce ya kaza yake amma idan kana ganin shi a zahiri yadda yake abin kai ma zai fi gamsar da kai, kai ma za ka fi fahimta, duk da haka horon a cikin aji yana da amfani wajen koyon ilimi na asali da kuma fahimtar ka'idoji ko tsari da zai taimaka wajen gudanar da ayyukan noma. Wannan na iya zama wani abu mai amfani kafin fara aiki da hannu saboda shi ma in har kana ajin za a yi maka shi za ka yi bayani kuma za ka tsaya ka natsu ka ilimanta. Shi ma dai yana da amfani amma ba kamar yanda Za ka zo ka gan shi a zahiri yau ga abin da ake gaya maka a aji ka zo ka gan shi kai kake yi. A ƙarshe, haɗa duka biyun: horar aji da na ainihi, zai zamo mafi inganci wajen koyar da noma.

Taron horar na noma na da iya kawo fai'da mai yawa ga al'umma gona ta hanyoyi da dama ga wasu daga ci ga wasu daga ciki. Inganta ayyukan noma taron horaz zai taimaka wajan koyo sabbin dabaru da fasahohi na zamani wanda zai ya inganta samar da anfanin gona rage asara da kuma haɓaka yawan anfanin gona. na biyu shi ƙara fahimtar ɗore muhalli ta hanya koyar yadda za'a gudanar da noma batare da guda nar gurɓatattan mhalli ba za'a iya kula da al'barkacin Ƙasa da ruwa wanda zai taimaka gu wajan samun noman daya fi ɗorewa acikin al'umma mai kyau kaman irin shuka masara da dawa makamancin su wanda jama'a suka fi buƙatu kara ƙwarewa manoma horon yana koya ma mana manoma dabaru na magance matsalolin da akan iya tasowa kabar cututtuka ƙwari da sauran matsalolin noma wannan zai sa a ƙara musu ƙwarin gwiwa wajan gudanar da ayyukan yau da kullun cututtukan nan yakan cutad da ƙwari to idan kaje wajan zaka iya ingantawa da yanayin yayi ciyawa idan tayi yawa anfanin gonan ka bazaiyi kyau ba to amma in ana horarwa zai sa haɓaka maka yasa maka wannan abun akwai haɓaka tattalin arziki sabbin dabarun noma na iya taimakawa wajen samun ƙarin riba daga anfanin gona kokuma canza hanyan samun ƙuɗin shiga kaman noman kayan lambu ko kiwo dabbobi sabida yanzu a noma na zamani a da mutun ne zaka ɗauke shi kaje da shi gona dan yamaka noma toh acigaban da aka samu akwai inji wanda in akasamu injin nan in sha maka ALLAHU zai maka noman nan acikin sauƙi kuma batare da an gaji ko anwahlar ba akwai acikin taron horar da manoma na iya haɗuwa da juna musayar ƙwarewa da kirkiran sabbin hanyoyin haɗin gwiwa domin magance matsaloli

Don kare kanka daga zafi me tsanani yayin aiki a wajen akwai wasu matakai da zaka iya dauka na farko shan ruwa da yawa yana da mahimmanci a sha ruwa akai akai domin gujewa gajiya ko rashin ruwa a jiki wanda ke haifar da matsaloli kamar zazzabi ko rage karfin jiki idan bakayi ba zaka ji jikinka duk ya mutu kai ba wani aiki kayi ba amma jikinka ya mutu tunda zaka duba aikin da kayi ba ma wani yawa bane be kai nai yakai ba kuma sannan shi idan baka sha ruwan yadda ya kamata ba shi ma idan kazo kana aiki kasan yanayin gona zai iya sa maka zazzabi um sanya tufafi da suka dace kamar irin singileti ba zai yiwu zaka je gona kaje kasa kaftani ko kasa rigan sanyi to duk wannan abun zai abunnan sai ka samu rigan da ya dace sanya tufafin da suka hana haske rana kai tsaye tunda idan kasa baqin riga shima zaka ga yana daukan zafi yana manne maka a jiki ya shiga jiki kamar riguna masu nauyi da kuma hula ko mai fadi don kar ya sannan shan hutu a cikin wuri me sanyi yana da kyau idan ka gaji ka danje gindin bishiya ka dan samu me dan sanyi wanda zaka zauna dan ba zai yiwu ka tashi aiki kaje tsakiyan kaje tsakiyan rana ka zauna ba a'ah idan ka dan gaji zaka huta ka danje inuwa wanda zaka ga iska na dan wucewa akai akai ko wurin da aka samu sanyi don ba jikinka daman samun hutu daga zafin rana waton kaman irin jikin dan bishiya me dan lema haka zaka iyayi kariyan ido um sanya gilas rana zai taimaka wajen kare ingancin hasken rana me karfi sabida idan kasa gilas ko da baki ne yau in zaka iya yin hudan nan wani abu zai iya fada maka jikinka ko ya fada a idon ka ba tare da ka sani ba yaje ya cutar da kai to sakamakon sa gilas dinnan in sha maka Allahu idan kasa ba wani abu da zai fasa gilas dinnan ya shiga sannan idan ma rannan na da haske ba zai cutar da kai ba wannan gilas zai dan rage maka karfin hasken.

Don hana cututtuka da ake yi dake alaƙa da zafi akwai wasu matakai da zaka iya ɗauka na farko shan ruwa mai yawa yana da mahimmanci asha ruwa mai yawa dan kiyaye jiki daga rashin ruwa wanda zai iya janyo gajiya ko zazzabi tsanani asha ruwa ko shan mai sanyi akai akai na biyun shi shine lokacin aiki a lokacin gudanar da aiki lokacin zafi rana baiyi ba kamar safiya ko da yamma a guji yin aiki takiyar rana sabida wani sai rana ta fito ta take sai yaje yayi aiki, a guji yin haka amma lokacin siss da safe kaga rana bata fito ba zaka daɗe kana aikin ka dan kaucewa wancan abun sanya tufafin da zai kare jiki sannan tufafin da zai kare jiki mai sauƙi wanda rana ba zai takura ka ba ko ya ɗauki zafin rana wanda idan akai rashin sa'a kaje kasa iri tufafi mai nauyi to wannan abun shima zai sa maka lalura sosai launin haske da kuma kula da hula da zatar rufe ma kai kamar irin hular da zata rufe ma kai wanda rana ba zai irin samun kau kwada shi sosai yin hutu a cikin wuri da zai kare ka lokacin da kai aiki ka gaji sai ka ɗan sami wuri dan ka huta gajiya ka ɗan sami wuri mai kyau dan ka huta sannan kuma inuwa wanda mai tsafci inda bayi zaka zauna zai cutar da kai ko wani abu da zai saƙalo ya cije ka ba sannan kuma akwi, yana da kyau kaci abinci mai kyau tunda idan zakayi aiki kai ƙoƙari kaje kaci abinci mai kyau, kar ka nemi irin su gautan yalo, idan kaci gautan yalo yayin da cikin ka ba komai zai iya kumbura to amma ka samu abinci mai kyau wanda zai gina maka jiki da kare ka wanda zaka daɗe baka ji yinwa ba tun wasu zaka ga sukan je ma in zasuyi aikin, ba zasu nemi abinci mai kyau ba sai dai a sami karas ko aje a jiƙa garin rogo ko aci yalo, aa, ka sami abinci mai kyau, wanda dai ba mai nauyi ba wanda zai sama gajiya ko kaji ya kullar maka da ciki wannan kudi yana kare daga ci

domin tabbatar da samun ruwa me tsafta don sha a lokacin zafi akwai matakai da za'a iya ɗauka na farko adana ruwan sha a guri me tsafta adana ruwan sha a cikin butun ruwa ko tukunya da aka rufe sosai don hana gurɓata ruwan a tabbatar da cewa ruwan da aka ajiye yana cikin kwalba ko kwatanniya masu kyau na biyun shi tsaftace ruwa idan ruwa da aka rijiya ko aka adana ruwa yana kamata ace ko an dafa ruwan kamin a sha domin tabbatar da cewa ba'a ɗauki wata cuta ko wata cutarwa ba sannan sanya ruwa kusa da wuri ash akai akai ruwa me tsafta a kusa da wuri da yake gona sannan idan kaji bakin ka ya bushe ko wani bushewan baki ko kuma maƙogaro to kayi ƙoƙari ka ɗauki mataki nan take idan ka fara jin matsalolin kamar haka lallai lallai ya kamata ka ɗauki mataki me kyau nan take bawai ka jira ba shan ruwa akai akai shima yana taimakawa dan magance matsaloli ta hanyar waɗannan matakai da za'a iya tabbatar da samun ruwa me tsafta ta kuma kare kai daga matsalolin da zafi da rashin ruwa ze iya haifarwa idan kayi su insha maka Allahu zaka kiyaye baza a samu wannan cuta da ake samu ba tunda idan zakai aiki ya kasance ka sami gora da zaka ɗura ruwan wanda yana kusa da kai yana jikin ka inda koda ka ajiye shi a wani waje ba tare da ya cutar da gurin ba koma wani abu makamanci ko datti ko mara tsafta ze shigo shiyasa yana da kyau idan zaka je gonan ka samu goran ka me ɗan kyau wasu zaka ga sun ɗan rataya shi a jiki sabida yin aiki ruwa na kusa duk ze magance wannan matsaloli da ze haifar maka da rashin zafi kuma ba wai se kaji ƙishi zaka nemi ruwa kasha ba karinƙa sha akai akai kana yi kana dubawa bawai se ƙishi yaji zaka sa kasha ruwa ba insha maka Allahu idan akai wannan za'a samu magance wannan matsaloli

uhm akwai wasu al'adun gargajiya da magunguna gida da mutane ki anfani dasu sha kan zafi mai tsanani acikin al'umman hausawa ga wasu daga ciki anfani da goruba a wasu lokuta mutane na anfani da gashi ko goruba gashin dabbobi ko ɗanyan ganye ko ganyan ice dan shafawa a jikin su ko sanyawa aciki gure mai inuwa domin rage zafi shan ruwa da gishiri a wasu lokuta ana anfani da ruwa da gishiri kokuma ruwa da magunguna daddawa domin shafawa fata kokuma shan dan rage yunwa da zafin jiki wannan yana taimakawa wajan samun ruwa mai yawa a jiki dakuma rage gajiya idan kayesu zaka samu kadan samu sauƙin rage gajiya anfani da dan dasa awasu yankuna mutane suna anfani da ganyan itace ko dandan nawa kamar ganyan kankana ko zaitun wajan shafawa fatar jiki ko sanya ganyen a cikin ruwa mai sanyi dan rage zafin jiki dan rage zafin jiki wainnan hanyoyi na gargajiya suna taimakawa wajan rage tasirin zafi mai tsanani kokuma sunada anfani acikin al'adu da rayuwan yau da kullum dukda haka yanada mahimmanci a tabbatar da cewa abubuwa daki anfani dasu suna tsaftace dakuma lafiya da jiki sabida idan bakayi wannan abun ba dan ka kare lafiyan ka akwai matsala sosai anfani da ruwa mai sanyi acikin al'adun gargajiya shan ruwa mai sanyi daga ruwan rigiya da aka tsaftace ko daga ruwa mai kyau na cin but nacikin butu ruwa yana taimakawa wajan rage zafin jiki kuma kiyaye la uhm? kiyaye lafiya a jiki sannan kuma zai rage maka kasala duk wannan abu idan aka yishi inshamakallahu zai taimaka

Dan kaucewa wa aiki a lokacin zafi mai tsanani akwai matakan da za'a iya ɗauka dan gyara jadawalin aiki na farko gudanar da aiki a safiya ko yamma ayi ƙoƙarin fara aiki da safe da wuri ko kuma a cikin yammacin rana lokacin da zafin rana bayyi yawa ba wannan iya na bada damar yin aiki a cikin gumi mai ɗanɗano fiye da lokacin rana mai ƙarfi na biyu raba lokacin aiki idan yana yiyuwa a raba aikin zuwa wasu lokuta idan za'a iya aiki a lokaci zafi yake raguwa misali yin aiki farko da safe sannan kuma da hutawa daga bisani a cigaba da aikin to idan ka koma kaje ka huta sai ka duba a daidai lokacin rana ta ɗan fara yin sanyi hutu tsakanin lokacin zafi tsakanin lokacin hutu ko a cikin rana tsakanin ƙarfe sha biyu na rana zuwa ƙarfe uku na yamma lokacin da zafin rana yake ƙarfi sosai wannan zai bada dama samun hutu a cikin iniwa ko wurin da yake da sanyi sabi da idan har kayi wannan ka ɗan huta, kaga zaka cigaba da aikin ka daidai ranar ya ɗan sauƙi kenan sanya lokacin aiki bisa ga yanayi a ƙayyade ko gyara aiki bisa ga yanayi zafi na rana ta yadda za'a gudananr da aikin daidai da yana da zai iya bada damar yin aikin mai kyau ba tare da jin zafi mai yawa ba ta hanyan yin amfani da waɗannan matakai za'a iya rage haɗarin aiki a cikin lokacin zafi mai tsanani da kuma kiyaye lafiyan jiki tun da komai sai da lafiya ake yi amfani da kayan aiki na kariya sanya kayan aiki ko tufafi da zasu taimaka wajan rage tsa tsa tasirin zafi kamar riga mai haske hula ko kuma kayan da zasu hana rana ta shiga cikin jikin ka

dan kare dabbobi daga zafi me tsanani aƙwai matakan da za a iya ɗauka na farko na farko sanya dabbobi cikin wuraran inuwa a tabbatar da cewa dabbobi suna cikin wurin da ake cikin inuwa ko wuraran da aka rufe daga rana kamar rufin shanu ko ɗakin da ake karesu daga ciki hasken rana akanyi musu runfa ko runfa ta ciyawa ko ta ƙwano adai yi wannan ɗaki wanda zaiyi abinnan ɗinsu bada ruwa mai yawa a samarwa dabbobi ishasshan ruwa mai tsafta da kuma tabbatar da cewa suna shan ruwan akai akai musamman a lokacin zafi domin kiyayesu daga rashin ruwa tsarkake wurin da dabbobi suke a tsaftace wurin da dabbobi suke zaune domin tabbatar da cewa basu fuskanci ƙura ko gurɓatatcan da zai ƙara musu wahala a lokacin zafi ba wuri yana da buƙatar kasancewa me ɗan sanyi da kuma sauƙaƙewa sabida su sami sauƙin rayuwa a fanni da ruwa mai sanyi a shafama dabbobi ruwa me sanyi ko kuma a sanyasu cikin rafin ruwa ko wuraran da ake tanada don rage zafi aƙwai rafi wanda in zasu wuce ko wajan shan ruwa ne a samu a ajesu kula da alamomin zafin jiki a lura da alamomin zafin jiki mai mai yawa a cikin dabbobi kamar zufa mai yawa gajiya ko kuma rashin jindaɗi da ana lura da waɗannan alamomi ya kamata a ɗauke matakin gaggawa na baiwa dabbobi kula ta musamman na kulawa dasu da inda suke zama da matsugunnin su ko yane akai akai a riƙa dubasu sanya kayan kariya akan sanya kayan kariya ga dabbobi kamar tufafi da zasu karesu daga rana ko kuma rufesu da rage tsananin zafi ta hanyar ɗaukan wa annan matakai za a iya rage haɗarin zafi ga dabbobi da kuma tabbatar da lafiyansu a lokacin zafi mai tsanani

eh ya na da muhimmanci a shiyar da kuma daukar mataki na gaggawa idan akwai hadari cututuka da suka shafi zafi ko goga ko gobara ga wasu matakan da za'a ya dauka kamar haka na farko shirin tsarin kula da lafiya a samar da tsarin kula da lafiya daza'a iya amfani da shi a lokacin da mutum ko dabba ke fuskantan cututuka da suka shafi zafi kamar zazzabi ko rashin ruwa wannan ya na nufin samun ruwa mai kyau tashafa da zai tamaka wajan sanya jiki da kuma samu magunguna da gaggawa na biyun shi kula da alamomi cutan zafi koyar da al'uma yadda za su gane alamomin zafin jiki mai yawa kamar kasala zufa mai yawa ko rashin numfashi za ka ga mutum ya na ta zufa numfashin shi kuma ba ta fita yanda ya kamata a ringa lura da wadannan wanda zai taimaka wajen dauka mataki cikin sauri idan aka ga alamomi ya tabatta da cewa wannan y kamo da zafi ya na samun kulawa likita ko a kai shi asibiti kusa da shi a yi gaggawa a yi gaggawan kai shii kayya gaggawa a tabbata da cewa a kwai kayan gaggawa a wurin aiki ko a cikin gida kamar ruwa mai yawa magunguna na sanya jiki da kayan lafiya da gaggawa da za'a iya amfani da su wajen magance wannan abun lambobin gaggawa a kiyaye lambobin gaggawa kamar lambobin kashe gobara ko kuma lambobin asibiti domin samun taimako cikin gaggawa sobida idan za ka jeya kasance ka na da lamban lamban likita wan de zaran wani abu ya faru za'a kira dan a kawo muku gudumuwa da kurkusa samar da wuraren ceto idan gobara ta faru ko kuma zafi ta yi yawa a tabbatar da cewa akwai wuraren da aka tanada dan daina aiki ko samun tsaro kamar wuraren da ake cikin inuwa ko gidajen ceto da gaggawa ta hanyar shiryawa wannan matakai na gaggawa za'a iya kara lafiyan al'uma ko dabbobi daga hatsarin zafi ko gobara

Ana...A cikin al'adun Hausa, ana musayar kayayyaki ko da dama, wasu daga cikinsu sun haɗa da, na ɗaya, noma. Ana musayar kayan amfanin gona kamar shinkafa, masara, dawa da kayan lambu. Na biyun shi, dabbobi. Ana canza dabbobi kamar shanu, tumaki da awaki don a samu wani abu wanda zai maye gurbin shi da wannan. Na uku, kayan kwalliya. A wasu lokuta, ana musayan zinare zinare za ka iya musayan shi ko a ba ka kuɗi, ko ka bayar a ba ka kayan amfanin gona ko ka ba ka da zinare a ba ka gida, ko ka ba da zinare a ba ka um filin gona, ko ka ba da zinare a ba ka kayayyakin sawa. Azurfa da kayan ado sabunta na likita, ana iya musanya sabis na lafiya ko magunguna a ko magungunan da za a sha um Na biyar, aikin hannu. Ana musayan ayyukan hannu kamar aikin ɗinki ƙera tukwane da ƙera kayan ado Ƙera kayan ado kamar irin su alkyabba da manyan riguna, su ma ana musayar su Kayan gwari, ana musayan kayan da akai amfani da su wajen girki kamar manja, mai da magi, da su gishiri da su gishiri da su mangyaɗa da kayan lambu irin su karas, irin su latas ko wani abu makamancin haka. Wannan musaya yawancinsu tana faruwa ne tsakanin mutane masu buƙatar kayayyakin da sabis amma ba su da kuɗi da za su iya siy\a. Misali, za ka iya zuwa za ka yi girkinka ka zo a kayan girkinka ba ka da magi. To idan ba ka da magi, ba ka kuma da kuɗin da za ka saya magi, sai ka duba ɗakinka me kake da shi da za ka ɗauka don a ba ka wannan magi don ka samu kai girki. Ko kuma za ka iya zuwa yin girkin, ya zo ba ka da manja. A irin wannan yanayi, shi ma sai ka iya ba da wani abu naka da kake da shi a cikin ɗaki ko ka auna masara ko dawa domin a ba ka wannan manja.

a cikin al'adun hausa akwai wasu al'adu da wasu tsare tsare da ake baiwa wasu misayar kaya ko ciniki ta hanyar wasu daga cikin wadannan al'adu sun hada da gaisuwa da girmamawa akafi fara ciniki yana da mahimmanci ayi gaisuwa da kyau tare da nuna girmamawa gaisuwa na nuna dangantaka mai kyau tsakanin masu ciniki zakaga mutum inka dan girmama shika gaishe shi zai saki jiki dashi kamar kun dade ka bashi girma na biyu fadakar da farashi kafin a fara yawanci mai saye da mai sayarwa suna tattaunawa kan farashin kayan haka nan akwai yanayi na sassaucin farashi idan mai saye zai nemi rangwame ko mai sayarwa zai kokarin samun riba mai yawa tinda idan kazo ka fadi kudin zaka ga mutum yana kokarin ya nuna maka yayi tsada ka taimake shi kadan rangwanta mashi amfani da kudin goro wasu lokuta lokuta lokacin da ba'a da kudi ko wasu kaya baza'a biya ba ana iya amfani da kudin goro ko wasu bayanan dabbobi kamar shaka ko dabbobi wajen misayar kaya jerin lokaci lokacin ciniki yana da mahimmanci a nuna hakuri da kulawa ba a saurari saurin yanke shawara ko kamala ciniki ba saboda akwai mutunci da girmamawa dake nuna wannan lokaci? duk wadannan al'adu suna taimakawa wajen tabbatar da cewa musayar kaya ko sabis na yana gudana cikin gaskiya da adalci da kuma girmama juna rukunin ciniki a wasu yankuna ana amfanida wasu al'adu wajen tsarin ciniki kamar rubuta kwangila ko samar da sheda a lokacin musayar kaya za'azo ayi musayar kaya to yana daa waji yana da kyau a kira shedu wanda zasu zo su tabbatar da wannan abu yayi yayin da kowa za'a sa sunan shi wani lokaci asa numban waya da inda mtum yake da zama sai kowa yasa hannu alaman kowa ya yadda ya sheda da wannan abu

A cikin al'addun hausa, akwai hanyoyi da dama da ake bi domin tanttance darajan kayyayaki ko sabis a lokacin masahan kaya ko cineki ta hanyar ga wasu daga cikin wadannan hanyoyi. amfani amfani da darajan kaya. Wane lokaci, Darajan kaya yana dogara ne da yadda ake amfani da su, ko yadda suke da mahimmanci a ciki, yanayin yadda ake amfani da su ko mahimmancin su yakan janyo neman yawan bukatuwan su a kasuwa wajen tsarrafa su misali, kayan amfanin gona, kamar shinkafa, ko masara da za su iya samun daraja me kyau idan akwai bukata me yawa a yanken. Idan da jama'an gari suna da yawa, garin toh an shinkafa ko masara sabidi yawanci sune ake nema ake tsarrafa su, kulum-kullum Na biyu, akwai nazaren inganci da dourewan ingancin kayan ko sabis yana da matukar mahimmanci wajen tantance darajan su Idan kayayaki ko sabis suna da inganci me kayu, ko kuma suna da tsowon rai ze iya basu dama ze iya basu dama. Na uku, yanayin kasuwa a wasu lokuta, darajan kaya tana dogara ne da yanayin kasuwa idan wane kaya ko sabis yana da wuya, ko kuma yana da karancin samun su, darajan sa tashi, misal, dabbobi wasu irin da kyau ko kayan aikin hanu da aka yi da hanu na iya samun darja me girma idan suna da kyau sosai in kai ne da ka inganta shi da yanayin da ka fitar da tsarin design din ka aka gan shi, ya bada sha'awa toh zaka ga jama'a suna suna shi tunani tunani tsaradin al'addu a wasu al'addu akwai wasu kaya da ake da daraja sosai, kaman kayar ado, ko kayan zinare wadanda za'a iya amfani da su wajen musahar kayayaki ko sabis. Saboda haka, a cikin al'addun hausa, darajan kayayaki ko sabis a lokacin, yana dogara da bukatar inganci inganci kayyayakin da kuma yadda ake tattauna

A cikin al'adan Hausa akwai wasu nau'i masu temakawa wajen musayan kaya, ko waɗannan masu tsaka tsaki, ko masu bada sabintawa suna temakawa wajen tabbatadda cewa musayat tagudana cikin gaskiya da adalci ga wasu daga cikin su: 'Yan kasuwa yawancin al'amur...al'amuran Hausa 'yan kasuwa suna taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa wajen musayar kaya, suna da masaniya kan daraja sabida sun 'yan kasu...suna kasuwar sun san darajar kaya sun san ga abinda za'a iya saida shi kayayyakin da kuma yadda za'a iya ciniki yadda yakamata, sukan taimaka wajen bayyana farashi kayayyaki da kuma tabbatadda cewa an yi sin yi cinikin bisa gaskiya da riƙon amana, masu doka na kaya a wasu lokuta akwai masu zattarwa ko masu bada shawara waɗan da ake temakawa wajen ware matsalolin da ake iya yi, sabida ko a kasuwa idan ka je za ka ga akwai sarkin kasuwa wanda duwwata matsala idan ta taso na ciniki wajen shi ake zuwa ze warware wasu matsalolin. Tasowan yanayi wannan yana temakawa wajen tabbatadda cewa kowane ɓangare ya samu abinda ya dace, tinda wani zibin idan akai rashin sa'a zaka iya siyan kayan da bashi da kyau kuma ko an riga an gama ciniki an sa kuɗi se azo ana ta dambaruwa na biyan wannan kuɗi na biyan wannan kuɗi, wannan tsari yana temakawa wajen tabbatadda cewa yana da gudana cikin kyau da kuma adalci, musamman idan akwai matsaloli ko rashin tabbas menene rashin tabbas zaka iya zuwa kayamma ƙila basu a ƙasa makamancin haka ka turawa mutum kuɗi ya zo ya tafi ya cinye kuɗi to wa'annan shuwagabanni jagorori na kasuwa suna ƙoƙari dan sulhuntawa ko aje a nemo maka haƙƙinka ba tare da ka samu matsala ko ka sha wahala ba, sabida akwai tsarinsu da dokokinsu na kasuwa wanda ma ba'a sani ba ba'a yadda da shi ya zo ya kasa kaya ba, dole akwai sanayya da cikin su to wannan tsari yana temakawa ƙwarai da gaske dan ganin anyi gaskiya da adalci.

A cikin al'adun Hausa akwai wasu lokuta na musamman da ake gudanar da musayan kaya a cikin al'umma wanda galiba ya na haɗuwa da bukuwan al'adu, ko lokutan noma. Ga wasu daga cikin su waɗannan lokuta. Misali a bikin sallah a lokacin bukukuwan sallah musamman sallah babba da sallah na ƙarama ana samun damar musayar kayayyaki kamar abinci, za'a dafa abinci a kai gidajen ƴan-uwa da maƙwabta wanda suke na nesa da na kusa da kuma iyayen mu wanda za abun nan. Haka ma idan aka gama ana soya nama in aka soya naman dabbobi, kamar rago, shi ma za ka ɗan soya naman nan a karkasa aje a kaima maƙwabta, su ma suyi amfani da shi. Haka ana yin cin-cin wanda za'a zo da shi aah rarraba ga ƴan-uwa da sannan makamancin haka. Da abubuwa wannan ya na faruwa ne saboda mutane su musayar kayan kida ko kayayyakin bukukuwa a cikin al'umma waɗannan na zamani ɓangaren al'ada. Na biyun shi kuma bikin noma. A lokacin amfanin gona bayan girbi kayan lambu ko amfanin gona al'umman Hausawa na gudanar da bukukuwa da ke haɗuwa da musayar kayan gona. A wannan lokaci mutane su na musayar kayan amfanin gona kamar shinkafa, masara, da kayan lambu, irin su kankana, ayaba, da abarba. Waɗanda ke faruwa tsakanin manoma ko ƴan kasuwa. Za'a kai musu har gida. Shi ma bikin aure a lokacin bikin aure akwai musayan kayan kyauta tsakanin dangi da abokanan arziƙi. Wannan na iya haɗuwa me kayan ado ko kula na abinci ko dabbobi ana bawa babban abu a wasu al'adan ma ana ba babban abokin ango shi ma kula. Sannan shi ma amarya ana mata akwati a sa ma ta kaya kayan gida a wasu lokutan aure ya na zama daman musayan kayayyaki tsakanin iyalai da ma kamantan su. Waɗannan lokuta su na da dama samun masayan kayayyaki tsakanin mutane waɗanda ke ƙarfafa dangantakan su da girmamawa a cikin su na zamantaken mu na yau da kullum.

a cikin a'lamuran hausa akwai was hanyoyi da al'adu na gargajiya da ake yi yin amfani dasu wajan kiyaye lafiyar koguna da ruwa kan iyakokin ruwa ga wasu daga cikin wadannan hanyoyin nafarko tsaftace muhalli al' umman hausa na kiyaye tsaface koguna da ruwan akasa acikin al'adar gargajiya ba'a yarda da zubarda shara ko bola ko wani abu da datti wanda ze gurɓata wannan ruwa ba wanda ze gurbata wannan ruwa ba za'aiya gurbata ruwan kasa koko koba yawancin lokuta ana daukar matakin tsaftace muhalli da girmama dab dabbobi ga tsarin da ke ciki na biyu ilimin kula da ruwa al'adu dake koyarda yara da matasa game da mahimmancin ruwa ruwa da kiyaye lafiyar koguna hakan yana taimakawa wajan yanayin aikin noma ko gina abubuwan da za'a da zasu cutarda ruwa wannan in aka tara yara aka musu bayani kuma yana amfani kwarai da gaske na uku gujin amfani da magungunan kasuwanci da kayayyakin gurɓata kaman misali (ru) abin ruwan feshi akan kiyaye wajan yin amfani da maganin feshin kwari don mutuwansu ko wani abu don tsaftace ruwa ga tsare tsaren gudanarda ruwa wasu al a wasu al'amura akwai dokoki da al'adu dake amfani na kiyaye ruwa daga gurbacewa wanda ke tabbatar da cewa ana kiyaye tsarin ruwan daideto acikin al'umma ita wannan hanyan a'umman hausawa tana amfani da al'adun gargajiya dakuma wasu mataki na zamani wajan tabbatarda kiyaye lafiya ko koguna da ruwan kasa sabida girmamawa yayinda mutum shi ya san abinda ya dace idan akazo kaga wannan waje be dace kayi abinda ko kayi fitsari ko ayi wani abu wanda ze cutar da mutane to ta hanyar girmamawa ba tareda abunnan ba shima mutum ana mishi bayani zeyi kokari ya kiyaye dan mutaru ataimaki juna haka shima magani kar azo agama aiki feshi kace zakazo ka wanke gora ko wani abu duk wannan abu ana kyawa sabida kar gurɓacewan wannan ruwa

Acikin al'ummar Hausa akwai wasu hanyoyi da ake saɓa amfani dasu wajan hana ambaliya da kuma rage yaɗuwan ƙasa acikin koguna da ruwan ƙasa ga wasu daga cikin su matakin da ake ɗauka na ɗaya shuka itatuwa da tsarare-tsarare a bakin koguna akan shuka bishiya ko fulawa ko wani abu de me karfi wanda ze magance zezayar ƙasa acikin al'adan hausa ana shuka itatuwa ne a bakin koguna ko cikin tulayen da ake kusa da ruwa wannan yana taimakawa wajan hana rushewar ƙasa saboda tushen itatuwan suna da riƙe ƙasa da kam din ambaliya ko ruwa idan aka samu fili aka shuka wannan itatuwa sabida itcen yanada karfi sosai wanda koda iska ko ambaliyan ruwa idan Allah ya yarda ko zaizayewan ƙasa ba ze abunnan ba na biyu shuka ganyen shuka ganyan ciyayi ai wasu yankuna ana shuka ciyayi da ganyen a cikin gonaki koh bakin ruwa dan kare ƙasa daga zaizayawa koko yayi taushi ga yanda duk akayi wanan shuka insha'Allahu abubuwa zasu taimaka ƙwarai da gaske na uku kariya ga koguna daga ayyukan noma a wasu wuraren ana sanya dokoki da ka'idoji ta hana noma ko gina abubuwa a cikin yankuna dake kusa da koguna sabida hanyar ruwane wasu sukanje suyi gini toh shi idan akayi gininnan akan zo ruwa yakan kasa wucewa wanda ze iya kawo matsala wajan hanyan gudu koh zubewar ƙasa wanda yana kare tsabari ga wasu lokutan ma kiyaye tushe kiyaye tushewa wurare al'umman Hausawa na amfani da hanyoyi na gargajiya na zamani wajan kiyaye tushen koguna da hana ambaliya ta hanyar gina da rafuka ko gina tsarin ruwa da ze iya hana yaɗuwar wannan wadannan hanyoyi suna taimakawa wajan kiyaye ƙasa daga lalacewa hana yaɗuwa ƙasa cikin koguna da kuma tabbatar da lafiyar ruwa ƙasa da ƙasa da koguna sabida idan akayi su insha'Allahu wannan abu ze kiyayemu daga cikin wannan hada karfen da ake ciki.

Acikin aladun hausa akwai wasu hanyoyi na gargajiya da ake amfani da su Wajen sarrara koguna da ruwan kasa. Ga wasu daga cikin hanyoyin sun hada da gina ramuka da kogon ruwa. Wani lokaci akan haka r dan asamu kogon da ruwa zai aiki. Acikin al'ummar hausa ana amfani da ramuka ko hanyoyin ruwa na gargajiya dan rarraba ruwa daga koguna zuwa koguna ko sauran wurare da ake bukatar ruwa wannan tsari yana taimakawa wajen gudanar da ruwan sama yadda ya kamata ba tare da yin ambalia ko gurbata kasa ba ana amfani da wannan hanya musamman a lokacin ruwa ta tabbata samu isasshen ruwa Na biyunshi shuka itatuwa da ciyayi a bakin koguna al'ada ana suka itatuwa da ciyayi a bakin koguna don hana rushewar kasa ko yaduwar kasa zuwa cikin kasa koguna wannan yana taimakawa wjen rike kasa daga yin ambalia da kuma kiyaye lafiyar ruwa Na uku gudanar da ruwa ta hanyan gane guda Al'ummar hausa na amfani da fasahar gano ingattaccen wuri na amfani da ruwa ko kuma tsara ruwa don rarrabasho yadda ya kamata wanann ayana bada damar amfani da ruwa sama ko ana kasa acikin tsarin noma ko ayyukan yau da kullum Na biyar sanya doka ta gargajiya acikin al'ummar hausa akwai dokoki na gargajiya da ake bi wajen sarrafa koguna wannan yana hada hanyar zubar da shara, ko duk wani abu da zai iya gurbatarwa Al'umma na yawan girmama wadannan dokoki da kiyaye lafiyar ruwa da kuma kare dabbobi da tsirrai, wannan tsari na gargajiya yana taimawa wajen sarrafa koguna da wuraren kasa yadda ya kamata tare da kiyaye mahalli da kuma tabbatar da dorewar tsarin ruwa a cikin al'umma ba tare da ya yanke ba ko an samu tangarda.

A cikin Hausawa za'a iya fasara wannan tambaya da cewa yadda za'a daidai ta buƙatun mutane kamar noman ruwa, kamun kifi da kuma ƙula da muhalli yana buƙatar dubaru da tsare-tsare da um masu kyau akwai hanyoyi da dama da za'a bi kamar na farko gudanar da albakatun ruwa ayi amfani da hanyoyin samar da ruwa ta hanyar ba zata cutar da muhalli ba kamar amfani da fasahar zamani dan tabbatar da cewa ruwan da ake amfani dashi yana dawowa da kyau ko kuma ana kiyaye shi sosai wajan tantance shi tsaftace shi da makamanci sa wannan ilimantar tar da jama'a aikawatar da kama jama'a game da mahimmancin kula muhalli da yadda za'a iya amfani da da albarkatun ƙasa cikin hikima ta hanyar amfani da ilimi da fasaha na zamani kula da zafuka na ƙasar ruwa kiyaye zafuffuka da suran mahimman wurare ɗabi'ar da suka taimaka wajan kula da wannan wuri gudananr daa kamun kifi akan sanya dokoki da ƙa'idoji akan kamun kifi kamar yadda kifi da za'a kama da kuma lokacin da yakamata a dakatar da kifin dan bawa wasu dama suma su zo suyi yanayin lokacin da za'a fara kama kifin sai a ƙa'ide yawan kifin da idan aka kama sai a tashi dan a bada dama wasu suma so zo su samu damar da za'a zo ayi wannan ƙa'idoji yana da kyau kwarai da gaske dan ganin an bi dasu ta hanyar da ya dace don a wan um a wannan yana buƙatar haɗin gwiwa gwamnati Al'umma da kungiyoyi dake kula da muhalli dan samun kyakykyawan sakamako ga dukkan nin ɓangarorin idan aka ce gwamnati ana buƙatar idan gwamnati ta shiga kowa na iya bi tunda dama matakin da gwamnati ke bi na bin doka, ita yamakata tasa ido ta tabbatar da cewa an bi dokoki da sauransu sai kuma ƙungiyoyi soma ƙungiyoyi suna suna da shuwagabanni da jagorori suma saya suna bada gudanmawa dan tabbatar da an bi doka ta yadda ya dace anyi amfani ba

A cikin Hausa, za a iya fassara wannan tambaya da cewa al'ummomi na da muhimmiyar rawa wajen kula da koguna da ruwan rafi. Ga wasu daga cikin hanyoyin da al'umma ke taka rawa kula da tsaftar ruwa Al'ummomi na iya taimakawa wajen tsaftace koguna da rafi ta hanyar hana jefa shara ko abubuwa masu guba a cikin ruwa wanda zai iya lalata filaye muhalli da kuma albarkacin ruwa Kiyaye albarkacin ruwa Al'ummomi na da damar gudanar da aikin noma da kiwo cikin hikima don rage illolin da ke zuwa ga koguna da rafi ta hanyar amfani da fasahohin zamani wajen kiyaye ruwa da kuma hana yawan amfani da fiye da kima Na uku, akwai da kaɗan jama'a, al'umma suna iya ilimantar da juna gane da muhimmancin kula da koguna rafi da yadda za su guji amfani da su cikin rashin la'akari da yanda ake yi. Haɗa kai da hukuma: Al'ummomi na iya haɗin gwiwa da gwamnati ko ƙungiyoyi duniya wajen aiwatar da shirye-shiryen kula da muhalli wanda zai kawo cigaba mai ɗorewa, kaman yadda ake yin ƙungiyar lafiya ta ƙasa saukan shiga su zo a kan ba su taimako na magunguna da za su ringa sawa don taimako ruwan ya tsaftace a samu ruwa mai kyau, a samu tsari Wannan yana biyo dama ta haɗin gwiwar ƙungiyoyi yayin da aka haɗa kai aka tinkari wannan abu gwamnati kuma ta zo ta shiga da haka, al'ummomi suna taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da cewa koguna da ramuka suna cikin kyakkyawan yanayi domin amfani da su na al'ummomi gaba ɗaya don al'umma su amfana Lalle jama'a suna taka muhimmiyar rawa ta wannan waje saboda kulawa da shi da yanayin yadda ake ƙoƙari a bi doka da oda do tabbatar da wannan abu ya inganta saboda ana da kyakkyawan fahimta da haɗin kai na mutane da za su iya ba da wannan gudunmawa ba tare da an sami matsala ko wani abu

acikin harshen hausa dan lura da ingancin ruwa da magance matsalan gurɓata ruwa ana anfani da hanyoyi da dama ga wasu daga ciki gwaje gwaje na kimiya 'ana anfani da na'ura mai kimiyan gwaje gwaje dan tantance sinadari da mu'adanai aciki ruwa hakan ana duba yawan ƙwayoyin cu ta da sauran abubuwan dake gurɓatar ruwa kula da a tashoshin ruwa akwai tashoshin akwai tashoshin lura da ruwa warare daban daban da suke ɗauke da na'uran dake awannan yanayi ruwa a kowani lokaci domin tabbatar da cewa ba'a samu gurɓataccen ruwa ba wannan cibiyoyi zaka same su suma a wajan akwau na'urori dan ba 'samu wannan abu matsalan ruwan ba tsare tsare na shiga da kan ruwa kula da yadda ake shigadda ruwa daga masana'antu ko gonaki na noma don hana abubuwan gurɓata shiga cikin koguna ko tabki na huɗu ilimantar ja hama'a yin wa'azi muhimman tsabtan ruwa yadada za'a rage gurɓata ruwa yana taimakawa wajen rage matsalolin ruwa ɗaukar matakin hukunci hukumomi suna ɗau kar mataki da hukunci ga waɗan dake gurɓata ruwa da rashin bin dokoki ana ƙoƙari a a hukunta su sabida masu zubar da shara a gurin ko makamancin haka to idan da hukumomi a gurin akan hukuntasu akan akan nuna musu wannan abu da suka ceba dadai bane anfani da fasahan tace ruwa wasu yankuna suna anfani da fasahan tace ruwa domin inganta ingancin kaifin kafin asha ayi anfani da shi hakan duba nau; in, wani zubin akan sasu alum acikin ruwan dan ruwan ya tsabtace yayin da ruwan ya auna duk kan waɗannan hayoyi suna taimakwa wajen rage gurɓata ruwa da kuma inganta lafiyan jama'a don gujewa kamuwa da cuta daban daban idan aka bi haka inshaa ALLAHU za'a samu kulawa da magance wannan matsal

A cikin yankuna da dama ana ɗaukar matakin kiyaye koguna da kuka dan tabbatar da cewa suna cikin yanayi mai kyau a rayuwa da kuma ɗaukar ruwa mai tsabta ga wasu daga cikin yunƙurorin da ake yi tsare-tsaren kare muhalli akwai ƙunguyoyi da hukumomi dake gudanar shirye-shirye na kare koguna da rafuka daga gurɓatar ruwa da yawa da yawan zubar da shara misali ana ɗukar mataki eh na hana zubar da kubobi ko shara masana'antu a cikin koguna da rafuka akwai masana'antun da suke gamawa da sarrafa kayayyaki kamar abubuwan da ba su da amfani sukan je su abin nan to kaucewa gurɓata wannan ruwan akan sa a hana su na biyu gina ruwan sha mai tsabta akwai ayyukan gine-gine da ake yi a wurare dake kusa da koguna da rafuka dan tabbatar da cewa ruwa mai tsabta yana samuwa ga al'umma ba tare da gurɓatawa akan yi su ne dan a tantance ko a tsabtace ruwa akwai madatsu wanda ake bi wanda ruwa mara kyau sai an tace shi sosai sannan kafin a sake shi ya je wurin jama'a ilimantar da al'umma ana gudanar da shirye-shirye da ilimantar da jama'a kam muhimmancin kiyaye ruwa da koguna wannan yana taimakawa wajen rage gurɓatar ruwa da kuma inganta fahimtar yadda kowanne mutum zai iya taimakawa waje kiyaye waɗannan hanyoyi ana ilimantar da juna saboda idan aka kiyaye shi wannan yana taimakawa kwarai da gaske dan ganin an sami sabin da ake yi wa kare gandun daji a wasu yankuna ana ƙoƙarin kare gandun daji da ke kusa da koguna wanda yake taimakawa wajen rage zubewar ƙasa da kuma hana zubar da zuba datti a cikin ruwa koguna wannan yunƙuri uhm uhm wannan yunƙuri sana taimakawa wajen kiyaye wa koguna da rafuka da kuma tabbatar da cewa suna cikin yanayi mai kyau domin amfani na yau da kullum na jama'a ba tare da an cutar da su ba.

A cikin gona ko cikin daji, ana amfani da hanyoyi da dama dan lura da kuma rubuta halayen dabobi, ga wasu da ga ciki kallan kai tsaye a cikin gona ko cikin daji ana daukan lokaci dan kallan dabobi kai tsaye wannan ya na taimaka wajen lura da yadda su ke ma'amala da juna cin abinci da kuma halayen su a lokacin da su ke cikin yanayi na yau da kullum ana sa ido sosai dan a idan a kai wannan, ana lura na biyun shi ana amfani da na'urorin daukar hoto a wasu lokuta, ana amfani da na'uran daukan hoto camerori na masamman kamar mai daukan hoto na 'ura daukan video da ake sanya su a wurare daban da dabobi su ke yawan zuwa wannan ya na taimaka wajen duba halayen dabobi ba tare da tsangwama ba na uku rubuta bayani ana rubuta abubuwa da aka lura da su a cikin litafafai ko takardu wannan ya na taimaka wajen tattara bayanai akan abubuwan da su ka shafi dabobi kamar yadda su ke gudanar da rayuwar su abincin su ko wasu sabin alamu na hudu, ana amfani da na'urorin zamani a cikin gona ko wuraren da ake kula da dabobi ana amfani da na'urori kamar ko na'urorin gano motsi domin lura da motsin dabobi ta ko ina, a cikin gona ko daji na biyar tambayoyi da lura da al'amuran dabobi a wasu lokuta, ana amfani da tambayoyi ko kuma lura da al'amuran dabobi ke bari a kasa kamar haila ta tarkace abinci zare zaren jin da ke nau'in yadda su ke toh ana iya tambayoyin ne, ta hanun shi wanda ya ke kula da su za ka iya mishi wannan tambayoyin kula da yanayin dabobi a cikin gida a cikin gida, ko gona, ko gidan dabobi ana lura da yanayin lafiyan dabobi kamar yadda su ke cin abinci, ko kuma halayen su da ke nau'in al'amuran damuwa ko jin dadi wannan hanyoyi su na taimakawa wajen fahimtan iya halayen dabobi wanda zai iya taimakawa wajen inganta kulawa da kuma kare lafiyan dabobi, a gona ko cikin daji

Lokacin da ake duba lafiyan dabbobi ko kuma lura da alamomin damuw akwai wasu alamomi da za iya dubawa ga wasu daga cikin su. Na farko, canjin cin abinci idan dabba ta dena cin abinci, ko kuma tana cin abinci dayawa fiye da yadda ake tsammani wannan yana iya zama alama na rashin lafiya ko damuwa. Na biyu, matsin jiki dabbobin da ke cikin damuw ko rashin lafiya na iya nuna canji a motsin su ze iya zama jin tsoro ko kuma rashin motsi sosai a wasu lokuta, dabba na iya yiin yawan gudu ko kuma zama waje shuru kaji be cewa komai ko da anyi abu azakure shi sai ka ga ya mike ya ji tsoro wannan alama ce. Na ukun shi hali ko kariyan fata fata me kyau na daga cikin alamomi na lafiyan dabba idan fata ta fara launi ko ja ko kuma ta zama launo ruwan kasa ko kuma tana dauke da cuttutuka wannan na iya nuna matsala. Na hudu hawan numfashi, idan dabba tana numfashi me sauri, ko kuma tana yin hajiyan numfashi mai tsowa, wannan na iya zama alaman damuwa, matsin lafiya. Hali da gudu idan dabba ta fara zama cikin damuwa ko rashin jin dadi, tana iya nuna rashin kwanciyar hankalin ta ta hanyar sauri ko gudu ko kuma yawan canza wuri Haka kawai za ka ga tana yawan sauri da abunnan. Akwai kuma canjin kashi, nama idan dabba ta fara samun canjin kashi, nawa ko kuma tana yin rashin kashin sosai, wannan na iya zama alaman rashin lafiya Damuwa ko jin haushin dabba na iya nuna damuwa ko jin haushi ta hanyan yin sauti ko kuma da ke kai wannan yanayi da cewa dabba na cikin wane yanayi na rashin jin dadi Sautin shi ne kaman kukan su, duban wadannan alamu yana taimakawa wajen gano matsalolin lafiya ko damuwan dabba da suke fuscanta wanda ze iya taimakawa wajen daukan matakin gaggawa

A cikin gona ko wuraren da ake kula da dabbobi ya na da mahimmanci a lura da halayen dabbobi don gujewa cututtuka ko kariya daga masu farauta. Ga wasu hanyoyin da ake bi. Na farko kallon halaye na yau da kullum yafi kallo mai kyau akan yadda dabbobi ke gudanar da rayuwa su ta yau da kullum. Ya na taimakawa wajen gano canje-canje a cikin halayen su Idan dabba ta fara nuna alamun damuwa ko rashin jin daɗi wannan na iya zama alaman cuta ko ce cewa ta na fuskantar barazana daga mai farauta. Na biyun shi ku lura, ku lura da motsin cikin da yanayi dabbobi su na yin amfani da motsin jiki ko wani hali don nuna idan su na cikin barazana. Misali idan dabbobi su na jin tsoro daga wani za'a su fara gudu ko ɗaukin kansu cikin wani wuri mai lafiya. Idan aka lura da wannan ana ɗaukar matakin kariya daga masu farauta. Na uku amfani da na'urori lura. A wasu wuraren ana amfani da na'urorin lura kamar kyamarori ko nau'in gano motsi dan duba dabbobi a lokacin da ba'a wannan yanayin taimakawa wajen lura da kowane canji na motsi ko halayen da za su nuna alaman barazana. Na huɗu duba lafiya dabbobi a koda yaushe ana duba lafiya dabbobi don tabbatar da cewa ba su ɗauke da cuta Idan dabba ta fara nuna alamar rashin lafiya kamar rage cin abinci, ko kuma sauya yanayi ana ɗaukan matakin gaggawa domin hana yaɗuwan cutar ko kuma tabbatar da lafiyan dabbobi kar wasu su kama suyi amfani da shi. Na biyar amfani da kariya daga ana amfani da hanyar kariya kaman ginshiƙin tsaro ko kuma sanya dabbobi cikin kiwo na musamman don hana masu farauta kaiwa dabbobi wannan ya kasance cikin tsari zagaye da zagaye ko gina gidaje dabbobi za su iya tserewa daga ciki ah duk waɗannan hanyoyi su na taimakawa wajen lura da halayen dabbobi da kuma ɗaukar mataki na gaggawa don kiyaye lafiyan su da kuma kare daga cikin cuta.

A cikin al'adun Hausawa akwai wasu hanyoyi na gargajiya da ake amfani da su wajen lura da halayen dabbobi ga wasu daga cikinsu. na farko kallon halayen dabba a cikin gida a cikin al'ada ana amfani da lura da halayen dabbobi a cikin gida ko gona don sanin lafiyansu. Idan dabba ta fara yin kura ko ta yi wani abu daban daga yadda take yi a yauda kullum. wannan na iya zama alama ce tana fuskantar matsala na biyu amfani da alamomin dabba Hausawa suna amfani da alamomin dabbobi ke bari a ƙasa ko wuraren misali idan dabba ta ƙara barin alamun zubar da ruwan jiki ko kuma ƙuran fata, ana ganin haka a matsayin alama ce ta rashin lafiya ko wani canji a halayen na ukunsu tsaffun magunguna, a cikin al'adar Hausa wasu magunguna na gargajiya da ake amfani da su suna taimakawa wajen kiwon dabbobi lokacin da ake lura da canje-canje a cikin dabbobi. ana amfani da magungunan gargajiya ko sinadarin da aka saba da su wajen al'umma don magance matsalolin lafiya da kamuwa na huɗu zaman dabbobi Hausawa na amfani da zaman dabbobi don gane halayensu alal misali kiwo yana lura da yadda dabbobi ke yin huɗɗa da juna da kuma yadda suke yawa cikin gonaki su ne imma akwai canji Al'ada wani kiwo zai iya gano misali cikinsu sauƙi Na biyar amfani da dabbobin kulawa A wasu alamomi suna amfani da dabbobin kulawa ko kuma dabbobin da ake ɗaukan matsaya alama ana lafiya dabbobi idan dabba mai kula ta fara nuna alamun damuwa ko rashin lafiya wannan yana iya zama alamar cewa dabbobin da ke cikin ma na iya ɗaukar wannan matsala. gargaɗi daga tsofaffi tsofaffi a cikin al'amura suna da masaniyar yadda dabbobi ke nuna alamu na rashin lafiya ko damuwa lokacin da wani mai kiwo ko manomi ya lura da wani canji a halayen dabbobi sai ya tuntuɓa tsofaffi domin samun shawara ko gargaɗi kan abun da zai iya wannan tsari gargajiya yana taimakawa wajen kula da dabbobi da kuma tabbatar da cewa suna cikin yanayi mai kyau ko duk ba amfani da kayan zamani ba.

A yau fasahar zamani yana taka muhimmiyar rawa wajen lura da halayen dabbobi musamman a amfani da nau'in kamar cyamarori da sansarori da yadda ake amfani da fasahar zamani dan lura da halaye na farkp kyamarori masu daukan hoto da video ana amfani da kayan kyamarori da ake sanyawa a gurare daban daban na gona ko daji daukar hoto ko video na dabba wannan na taimakawa wajen duba yadda dabbobi ke mu'amalah da juna kuma yadda suke gudanar da rayuwarsu musamman a lokacinda ba anan na biyu na'urorin gane motsi ana amfani da na'urorin gane motsi nedan lura da motsin dabba idan dabba tai motsi wani yanayi na lura yana tura sanarwa ko kuma tana daukan hoto ko video a lokacin da dabba ta wuce wannan yana taimakawa wajen gano dabbobi ko kuma gano masu farauta da suke barazana dashi indai da wannan kyamara ana amfani dashi na uku na'urori suna taimakawa wajen gano inda dabbobi ke tafiya a ko'ina cikin gona ko daji an sanya wa dabbobi na'urorin GPS dan a duba motinsu ko kuma tabbatar da cewa suna cikin yanayi me kyau kuma suna tafiya cikin walwala ba tare da wani samun tasgaro ba na'urorin gane yanayi ana amfani da sansarori dan duba yanayin mahalli kamr zafin jiki zubar ruwa ko kuma yawan iska wannan na taimakawa wajen kura da yadda dabbobi ke amsa canje-canjen mahalli wanda zai iya nuna alamar damuwa ko rashin lafiya na biyar ana amfani da APPSD akwai da software da ake amfani dasu dan tattare bayanai daga kyamariri, sansarori, da na'urorin GPS Wannan yana taimakawa wajen tsara bayanai da fahitar yanayin dabbobi wanda zai iya taimakawa wajen daukar mataki na gaggawa idan akwai ta amfani da wanann fasaha yana saukakawa manoma ko masu kiwo lura da dabbobi, gano matsalar da suke fuskanta, da kuma inganta yanayin rayuwa cikin sauki

idan aka lura da halayan dabbobi daba na dabana al'ada ba ko kuma wa inda suka saɓa akwai matakin da dama daza a iya ɗauka na farko binciƙin lafiyan dabba da farko yana da mahimmanci a duba lafiyan dabbobi inda dabba ta fara nuna canje canje a cikin halayanta kamar rashin cin abinci yin ƙara ko yawan zama a jikin wata takamamman wuri ko yana iya nuna cewa tana da cuta ko wata matsala ta lafiya a wannan yanayi yana da kyau a tuntuɓi likitocin dabbobi domin a duba lafiyarsu in har kaga dabba ta fara irin wannan ta zauna a can ta ringa canzawa lallai yana da kyau ayi sauri a ɗauka na biyu duba muhalli idan dabba suna cikin matsanancin yanayi ko kuma yanayin muhalli yana canzawa wannan na iya jawo musu damuwa saboda haka ya kamata a duba yanayin da inda dabbobi keyi misali duba ko akwai canje canje a cikin yanayin zafin ruwa ko abinci na uku tsara dabbobi daga haɗari idan aka lura da cewa dabboi suna suna cikin haɗari ko bara zana daga masu farauta ko wani abu na waje yana da mahimmanci a ɗauki mataki na tsaro kamar rufe ko raba dabbobi cikin wuraran muhalli kan a rufe in suna waje ne a tarasu waje ɗaya a gina musu wani ɗaki su zauna ko kuma a rufe ƙofa duk wannan ikala yana taimakawa wajan karesu daga cikin haɗari barin dabbobi su huta a wasu lokuta idan halayan dabbobi na canzawa saboda damuwa ko gajiya yana da kyau a basu lokacin hutu da nutsuwa wannan yana taimakawa wajan dawo lafiyan dabbobi idan har ka lura da dabba ya gaji to lallai ya kamata a tsaya ya huta dan shima gujewa wani abu ne na haɗari ganin alamu na cuta idan aka lura da alamun rashin lafiya kamar zazzabi kunburi ko canjin kashi yana da kyau a raba dabba daga sauran dabbobin kaucema ka da wa ancan dabbobin suma su kamu da wannan cuta du waɗannan matakai suna taimakawa wajan gano matsaloli da dabbobi suke fuskanta da kuma ɗaukan mataki na gyara dan tabbatar da lafiya da kuma jindaɗinsu

Idan aka lura da canje-canje a cikin halayan dabbobi akwai mataki da dama da za'a iya ɗauka dan daidaita kulawa da kiwon dabbobi ga wasu hanyoyin na farko canja abinci ko tsarin cin abinci idan dabba ta fara raje cin abinci ko tana cin abinci da yawa fiye da yadda aka saba yana iya zama alamar rashin lafiya ko damuwa a wannan yanayi za'a iya duba ko abincin da ake basu yana da kyau ko kuma za'a iya canza musu nau'in abinci dan ya dace da buƙatun su. Na biyun shi kula da muhalli idan aka lura da canje-canje a ckin halayan dabba saboda yanayin muhalli kamar zafin jiki ko rashin ruwa yakamata a canza wuraren da dabbobi ke ko kuma a samar musu da ruwan sha mai kyau ko kuma inuwa, daga rana mai zafi hakan za'a iya tabbatar da cewa suna cikin yanayi mai kyau wanda zai taimaka musu jin daɗi. Na ukun shi raba dabbobi da juna idan aka lura dabbobi suna nuna halayan rashin jituwa ko suna faɗa da juna yana da kyau a raba su dan hana juna dan hana juna cin ciwo ko damuwa, wannan na iya zama matakin rage matsala, lamba ko barazana ga lafiyan dabbobi. Na huɗu ƙara kulawa da lafiyar dabba idan aka lura da wani canji na halaye yawan zama cikin wani wuri ko rage motsi yana yiwa dabba na cikin rashin lafiya a wannan yanayi za'a iya tuntuɓar likitan dabbobi dan duba lafiyan dabba da kuma amfani da magunguna ko hanyoyin jinya da suka dace. Na biyar ƙara tsaro ko kariya idan dabbobi na nuna damuwa ko jin tsoro daga masu farauta ko wani abu na waje yana da kyau a tabbatar da cewa an ƙara kariya kamar gina kariya daga hare-haren dabbobi ko masu farauta ko kuma dabbobi a cikin wurare. Na shida canza tsarin kiwo ko dabba idan dabba suna nuna alamun gajiya ko rashin jin daɗi daga yanayin kiwo za'a iya canza tsarin kiwo ko samar musu da ƙarin wararen hutawa ko kuma canza irin kiwon da ake yi misali dabbobi na iya buƙatar samun ƙarin fili ko kuma samun lokaci idan wajan yayi musu kaɗan suna da buƙata ta amfani um ta amfani da waɗannan matakai za'aa iya daidaita kulawa da kiwon dabbobi bisa ga halayen wanda zai taimaka wajan inganta lafiya da jin daɗin su

acikin kiwon dabbobi yana da mahimmanci a adana abinci da kayan hadin masu kyau domin tabbatar da lafiyan dabbobi da kuma ciyar dasu yadda ya kamata ga wasu daga cikin abincin da al'barkatun da ake adanawa hatsi ana adana hatsi kamar shinkafa masara dawa da waken soya don ciyar da dabbobi musamman dabbobi da suke kiwo kamar shanu tumakai da awaki hatsi yana bayar da temako da sinadari da dabbobi ke buƙata na biyu ciyawa da ganyen yakii ciyawa kuma da ganyeyeki na ɗaya daga cikin abincin dabbobi ana adana sune acikin yanayi mai kyau domun su zamo sabo kuma dab bobi zasu iya ci dasu cikin lafiya wannan na temaka wajan samar da protein da kuma sinadari me kyau na uku kayan lambu ana adana kayar lambu kamar karas al'basa ko tumatur domun dabbobi suci lokacin da suke da buƙata abubuwan gina jiki da kuma sinadari masu anfani na huɗun shi abinci mai gian jiki abinci me gina jiki kamar gishiri kwayoyin sinadari da sauran sinadaran da ake iya shafa acikin abincin dabbobi suna temaka'a wajan tabbatar da cewa dabbobi suna samun duk abubuwan dasuke buƙata domun lafiya me kyau ruwa me tsabta hakanan ruwa me tsabta yana daga cikin kayan mahimmancin da ake adanawa domin dabbobi idan nada mahimmanci tabbatar da cewa dabbobi suna da isashen ruwa mai tsabta ta ko ina sabida in sun ci abinci sun ƙoshi suma zasu buƙata um ruwa tsfafin kayayyakin abinci ana kuma adana wasu kayan abincin na gargajiya kamar kayan ciyar da dabbobi daga noma ko kayan abinci na gida wanda ze iya zama na gaggawa lokacin da ake kasanta samun abinci idan abinci ya samu ana ƙokari ay anfani dashi hanyoyin adana magunguna idan ana anfani da magunguna ko riga kafi ana adana su cikin ingantat tun wurare domin tabbatar da cewa suna ci kin yanayi me kyau kuma suna iya anfani dashi cikin lokacin daya dace duk waɗannan bayanai adana suna temakawa wajan tabbatar da cewa dabbobbi suna samun abinci me kyau da kuma al'bakatun da suke buƙata don cin gaba da zama cikin lafiya

idda tantance yawan abinci da albarkatun da za'a adana don dabbobi akwai wasu bubuwa da ya kamata a iya la'akari dasu ga wasu hanyoyi, ga wasu hanyoyin da ake kula dasu na farko yawan dabbobi da farko ya kamata a san yawan dabbobin da ake kula dasu yawan dabbobin zai taimaka wajen tantance yawan abinci da ruwa da ake buƙata don su don su misali idan akwai dabbobi da yawa to za'a buƙaci adadin hatsinda sauran abinci mai yawa daidai da bukatunsu idan aka wannan abun in aka tabbatar da yawansu shi zasa a yi san yawan adadin abinjda za'a ware musu na biyu nau'in dabba nau'in dabba nan take nada mahimmanciyar rawa wajen sanin abincin da suke buƙata dabbobi kamar shanu tumaki ko awaki suna buƙatar abinci me gina jiki da yawa muamman idan suna ɗauke da ciki ko suna ciyar da jarirai sabi da abincin da zaka ba sa da awaki da bamban ci da wanda zaka ba kaza yanayin da ake ciki idan yanayin muhalli ya chanja misali lokacin damuna ko rani ya kamata ayi la'akari da yawan abincin da dabbobi ke buƙata a lokacin damuna dabbobi na iya samun ciyawa da kayan lambu daga yanayi yanayin da a hankacin rani ko fari za'a buƙaci a adana ƙarin abinci don maye gurbin du da waccan tunda idan lokacin rani yayi ba lallai bane kaga ciyawa bazata fito bama baza ku gantaba to dabba zai shiga wani cikin halin to yakamata asan me za'a tanada kayan abinci da albarkatun da ake adana su yanada muhinmanci a tantance irin kayan abincin da akeda su a cikin gona kokuma cikin wurin adanawa misali hatsi ko ciyawa sunada lokacin da za'a iya ɗorewa kafin su lalace don idan ka ajiye yawuce inda ake tunani magana ta gaskiya zata lallace masu kiwo ko noma suna amfani da kwarewar su wajen lurada yadda dabbobi suke amfani da abinci ta wannan hanyar zasu ke kimanta yawan abincin da albarkatun da ake bukata a kowane lokacin shekara ta amfani da wadannan hanyoyi za'a iya tantance adadin abincin da albarkatun da ake bukata wanda zai taimaka wajen tabbatar da dabbobi suna samun ishasshen ciyawar da kayan haɗi

don adana abinci da albarkatun dabbobi cikin inganci da tabbatar da lafiyarsu akwai wasu hanyoyin da ake bi ga wasu kamar haka a jiya a cikin wuri me kyau yana da mahimmanci a adana abinci a cikin wuri me kyau wanda zai kiyaye su daga danshi zafi me tsanani ko ruwa wannan na taimakawa wajan kaucewa lalacewan hatsi ko ciyawa misali adana abinci a cikin ɗakuna ajiya da ake rufi sosai ko cikin buhu ruba yana taimakawa wajan kiyayesu daga yanayin tsanani na biyun shi anfani da ko ƙwando adana ruwa ruwa yana daga cikin abubuwan da dabbobi ke buƙata sosai don haka yana da mahimmanci a adana ruwa a cikin a cikin tanki ko ƙwandon ruwa me kyau wanda zai tabbatar da cewa ruwan yana cikin tsafta kuma yana da kyau da dabbobi na uku adana abinci a cikin ƙwandon ruba ko a jakona masu kyau adana hatsi ko ciyawa cikin ƙwandan ruba a jakuna daake rufi sosai yana da taimakawa wajan hana abincin samun dashi ko shafa daga ƙwari da ƙwayoyin cuta a wannan yanayi abinci yana zama sabo kuma yana ɗaukan dabbobi na hudunshi adana abinci a cikin matsayi me kyau ana adana abinci a cikin wurare da basu kai tsaye da rana ko kuma wasu cikin zafi me yawa ajje abinci a cikin inuwa ko cikin wuraran da ake sanyi yana taimakawa wajan kiyaye ingancin abincin da kuma gujewa lalacewan shi tunda idan ka ajje a rana nan da nan yafi saurin lalacewa amma in kasamu waje me danshi wannan tabbas zai daɗe yana ana adane dashi ba tare da ya lalace ba na biyar duba da lokaci yanayi yana da mahimmanci a duba abincin da aka adana lokaci lokaci tun da idan baka dubawa za ai rashin sa'a kazo ka ajjeshi ya daɗe zai neme ya lalace ta amfani da waɗannan hanyoyi ana iya adana abinci da albarkatun dabbobi cikin inganci da kuma tabbatar da cewa dabbobi suna samun abinci me kyau da lafiya

Akwai ƙalubale da haɗari da ke tattare da adana abinci da albarkatun dabbobi. Ga wasu misali. Na farko lalacewar abinci Idan aka adana abinci a cikin ingantaccen wuri da yanayi iya lalace ko yin ƙalubale saboda danshi ko zafi idan aka a je shi lokacin zafi ba a dubawa sanadiyyar haka gaskiyar magana yana lalacewa yana lallacewa wannan na iya a cewa hatsari ko ciyawa za su sami ko ya ko su fara ko ko lai za ka ga alama dai na sinadarin cututtuka ga dabbobi na biyu akwai da ƙwayoyin cuta Idan abinci bai dace da tsare-tsaren adanawa ba zai iya jawo matsaloli kamar ƙwaro, ko ƙwayoyin cuta da za su lalata abincin wannan na iya zama haɗari ga lafiyar dabbobi musamman idan dabbobin suka ci abincin da bai dace ba. Tsarin abinci ya ƙare ko a rasa isasshe idan ba a kiyaye adana abinci da albarkatun dabbobi ba akwai yiwuwar cewa dabbobi za su rasa isasshen ciyawa a lokacin da suke buƙata wannan na iya kawo matsala musamman idan akwai yawan dabbobi ko kuma canje-canje a cikin muhalli. Na huɗun shi matsalar adana ruwa idan ba a adana ruwa cikin tsabta ba ko kuma ba a kiyaye shi daga gurɓata ba, zai iya zama barazana ga lafiyar dabbobi ruwan gurɓtacce na iya jawo cututtuka ko rashin lafiya in akai rashin sa'a ma har su mutu canje-canjen yanayi, yanayin muhalli kamar damina ko rani na iya shafar adana abinci Idan yanayin zafi mai yawa ko kuma ruwan sama yana ƙaru abin na iya lalacewa Rashin tsare-tsaren adana Idan ba a samar da ingantaccen wuraren adanawa ba kamar ɗaukar ajiyar abinci ko wuraren ajiye ruwa yana yiwuwar abincin ko albarkatunsu su lalace su zama marassa inganci wannan na iya rage ingancin abincin dabba. Amfanin da kayan magungunan sinadari idan an yi amfani da magungunan kariya ko sinadari da ba su dace ba ko kuma idan ba a kiyaye amfani dasu ba yadda ya kamata yana iya zama barazana ga lafiyar dabbobi hakan yana iya kawo matsala idan ba a kiyaye ba wannan na nuna da cewa yana da muhimmanci a kula sosai yadda ake adana abinci da albarkatun su dabbobi domin tabbatar da cewar suna cikin inganci da kuma gujewa da duk wani haɗari.

a lokacin da ake fuskantar ƙarancin albarkatu ko rashin tabbas akwai mataki da dama da ake ɗauka domin gudanar da ajiya ga kayayyakin dabbobi ga wasu hanyoyin da ake amfani dashi tantance yawan kayan da ake dasu a lokacin ƙarancin albarkatu yana da mahimmanci a fara tantance yawan kayan da ake dasu wannan na taimakawa wajan sanin adadin abinci ko ruwan da ake dashi da kuma yadda za ai amfani dasu har sai lokacin dasu sabbin kayayyaki suka samu na biyu raba albarkatu cikin adalci a lokacin da kayan adanawa suka ƙuntata yana da kyau a raba albarkatun cikin adalci tsakanin dabbobi misali za a iya rage yawan abinci ko ruwa da kowanne dabba ke amfani dashi a hali dan tabbatar da cewa duk kan dabbobin sun samu ishasshan abinci ko ruwa yanda ka zubama wancan haka zaka zo ka zuba karkazo ka tilama wani shi wancan be samuba na uku ƙara kulawa da ingancin abinci a lokacin da aka ƙarancin albarkatu yana da mahimmanci a kula sosai da ingancin abinci da albarkacin da ake da adanawa a tabbatar da ta wani abu da zai iya lalacewa ko ɓacewa ba dan gujewa wasu asara rage ingancin abinci na huɗu ɗaukan mataki na adana albarkatu wasu lokuta zai zama dole a adana albarkatun dabbobi a cikin wuraran da zasu cira daga lalacewa ko asara za a iya amfani da kayan adana na zamani kamar bubun roba ko ƙwatammiya da zasu kiyaye abinci da da rashin zafi ko rashin zafi ko neman ƙarin albarkatu a lokacin da kayan abinci ko albarkatu suke ƙaranci yana da kyau a neme hanyoyin samun ƙarin abinci ko albarkatu daga wasu guraran misali ana iya siyan abinci ko ruwa daga wasu wuraran ko nemen taimako daga wasu manoman dan samun sauki idan inda kake abincin be zaka iya komawa wani gari zaka iya sawa a siyo dan azo maka dashi dan a tanada domin gujewa wannan abun kula da lafiyar dabbobi a lokacin ƙarancin albarkatun yana da mahimmanci a kula da lafiyan dabbobi domin hana ya ɗuwan cututtuka matsaloli daga ƙarancin ciyawa ko ruwa dabbobi na iya zama masu nauyi ko samun matsala idan ba a basu ishasshan abinci ba ko ruwa ta amfani da waɗannan matakai ana iya gudanar da ajiyar da albarkatu dabbobi cikin hikima a lokacin ƙarancin albarkatu ko rashin tabbas hakan zai taimaka wajan kiyaye lafiyan dabbobi da kuma rage asaran albarkatu

a cikin alamomi ana samun rikice rikicen fili ne ko sabi ne na kasa saboda wsu dalilai ga wasu daga cikin manyan abubuwan dake haifar da irin wa 'yan nan sabani na farko rashin takardun mallakan kasa wasu lokutan mutane suna yin rigima ne game da malllakan kasa saboda rashin takardun shaiden mallaka ko kuma rashin bayyan matsayin fili idan babu takardun shaidan mallaka ko kwangilar kasa yana haifar da rikici tsakanin mutane ko kungiyoyi tunda ba takarda takamaimai wanda zai nuna wannan fili naka ne na biyu sabanin iyakokin kasa wasu lokuta sabani yana faruwa ne sobada rashin fahimtar iyakokin kasa tsakanin makwabci ko gidaje wannan na iya faruwa ne lokacin da akayi gine gine ko aka saba da amafani da fili amma ba'a bayyana iyakokin fili a hankali ba sabida idan aka zo ana zaune ko an fara gini mutum sai ya shiga filin da banashi ba sai a zo a samu irin wannan matsalan akwai na ukun shi canja canjen dokokin kasa sauye sauyen dokokin kasa tsarin gwannati kan haifar da sabani musamman idan wani yanki na kasan ya canza daga noma zuwa na gini ko kuma wani yanki ya zama na gwannati hakan na iya janyo rikici tsakanin masu kasa da gwannati domin su lokuta gwannati zata so tayi amafani dashi takan biya kudi sannan kuma su wanda kan biya kudin basa akan yi rashin sa'a ko wasu su mutu ba tare da sungaya wa iyalen su an riga da an biya su wannan ba sai mutum rana daya gwannati sai ta zato ta ce tayi amfani dashi na hudu amfani da kasa wasu lokuta akwai rikice rikice saboda wasu mutane suna qin bawa wasu dama amfani da filayen noma ko wasu yankuna na kasa wannan yana faruwa ne lokaci da mutane suka sukasaba da amfani da wani fili kuma wani yazo yana san ya canza musu amfani dashi tunda hakan na faruwa ne yayin da aka raba gado da filin mahaifi su ne so da kuma ya mutu sai abun ya zama gadon su ne to wani zubin idan suka zo zasu tashi wanda suke amfani da shi na farko sai akan samu matsala a wannan farayin shima rikici yakan to duk wannan yana harkokin gini da cigaba abani yana iya faruwa ne idan wasu suna san yin gini tunda kaman misali filin su ne sai kuma suka baka abu to idan ana san ayi gini nan ma akan samu sabani to amma wannan yana nuna cewa sabanin kasa yanada alaka da abubuwa da dama daga rashin tsari na kasa dokoki har zuwa ban da banbance banbance al'adu da ra ayi

acikin al'umma akwai hanyoyi da dama na samun ƙasa dan noma ga wasu daga cikin su siyar da ƙasa acikin al'umma mutun zai iya samun ƙasa dan noma ta hanyan siyan ƙasa daga wani mai ƙasa zaka iya zuwa ka kace zaka siya wajan wani ko wani mutun da ake da iko mallakan ƙasa wannan yana nufin cewa za'a biya hanyar saye da siyar wa idan aka cimma yarjejeniya kan farashin ƙasa tinda idan aka siyar maka kuka daidaita da mai shi zaka iya siya ta wannan zaka iya mallaka na biyu gado wasu lokuta mutun yana samun kasa ne ta hanyan gado daga iyayan sa ko kuma daga dangi wannan yana nufin cewa ƙasa tazama mallakan mutun saboda iyayan sa sun gadan masa wannan na iya zama daga iyalai ko wani gidauniya ƙabila ko al'umma mahaifin ka zai iya zuwa yanada shi ya rasu to zaka iya gada tanan ma zaka samu ka mallaka hayar ƙasa idan mutun be iya siyan ƙasan ba a wani lokaci yana iya samun ƙasa ta hanyan haya dan ana bada galla ko abada kuɗi wannan na nufin cewa za'a yarjejeniya fa mai ƙasa dan samun daman noman ƙasa na wani lokaci wannan yana hana ta da kyau idan ba'a daɗeba za'a samu raba ƙasa tsakanin ƙungiyoyi ko um ko ƙabilu a wasu alamuran ƙasa ana iya raba tsakani manoman ƙabilu ko kungiyoyi bisa al'ada ko tsari gida wannan yana bada daman samun ƙasa domin ko gwamnati intaga dama zata iya rabama ƙungiyoyin ku ko ƙabila ku da kuka anfani da wajan dan ku noma a ƙarin yanki daga gawmnati awasu lokutan idan akwai yawan ƙasa da ba'a anfani da ita gwamnati na iya baiwa mutane daman noma ta hanyan karɓan ƙasa ko bayadda da fili daga manyan yankuna gwamnati sabida akwai dajijjika da yawa wanda zakuga sunzama daji to rashin noma guri ma yakan zama barazana to gwamnati na iya mallaka maka ayankan maka dan kaje kayi noma a wannan wuri wannan yana nufin dacewa hanyoyin samun ƙasa dan noma suna da yawa kuma ya dogara ne da yanayin al'umma tsarin milki da yanda ake tsarin al'adun ƙasa

A cikin al'umma saɓanin ƙasa na iya zama matsala mai wuya amma akwai hanyoyi dam-daban na warware su ga wasu daga cikin waɗanda ke warware saɓanin ƙasa a yankuna. Shugaban al'umma. Hakimi ko Sarki kusan a cikin al'umma da dama Shugaban al'umma ko hakimi ko sarki suna taka muhimmiyar rawa wajen warware saɓani tsakanin amfani da ilimin gargajiya dal'adu wajen tattauna rikici ta ɓangarorin biyu, sannan su yi hukunci na dalci bisa al'ada akwai yanayin da za a bi a samu a cimma matsaya. Na biyunshi tino ko tinon ƙasa. Idan saɓanin ƙasa yana buƙatar hukunci na shari'a don a iya kai ƙara zuwa kotu, idan abu ya gagari gaban hakimi ke nan. shi ne za a bi wancan mataki. zuwa kotu ƙasa suna warware saɓani tsakanin masu ƙasa ta hanyar doka idan aka yi amfani da takaddun shaida mallakar ƙasa da sauran hujjoji don yanke hukunci kowa za a ce ya kawo takardunshi sai a duba sai a tantance ingancin wannan shi ne a ke warwarewa ake yin hukunci a bi doka. Gwamnatin ƙasa ta ƙaramar hukuma A wasu lokta gwamnati ko ƙaramar hukuma na iya shiga cikin warware saɓanin ƙasa, Gwamnati na iya ƙarfafa tsarin gudanar da ƙasa da kuma ɓangagorin bayan tabbatar da cewa an bi doka da oda dokoki wajen warware rikicin ƙasan Malamai ko shuwagabannin addini Wasu al'ummonin malamai ko shuwagabannnin addini na iya shiga tsakanin ɓangarorin biyu dan warware saɓani kai amfani da kowanne koyarwar addini wajen duba al'amura da kuma ba da shawarwari. Na sulhu na zaman lafiya sabida malami akwai suna taka muhimmiyar rwa wajen wannan Ƙungiyoyin masarauto ko ƙabilu a cikin al'ummomi masu bin tsarin masarautu ko ƙabilu Saɓanin ƙasa na iya zama na cikin tsarin ƙabila ko na masarauta A irin wannan yanayi, shugaban ƙabila ko na masarauta na iya shiga don warware rikicin tsakanin membobin ƙabila ko ƙungiyoyi Warware saɓanin ƙasa yana buƙatar shawarwari limi da kuma da kuma amfani da hanyoyi na doka da al'ada da suka dace da al'adunmu. a kowane hali yana da muhimmanci a samu hanyar zaman lafiya da adalci wajen warware irin waɗannan rikice-rikice.